Wannan hoton mai magana, yana nuna yanda manyan mawaƙa, da makaɗa harma da attajirai, nan gurin zasu fito mazan su da matansu ƙwansu da ƙwarƙwatar su suna taka rawa na taƙama da isa. Ga kuma manyan mawaƙa irin su jeson irin su segun jeson inda suke rawa da juyi, da rausayawa suna watsa kuɗi ta ko ina ta ko wane lungu da saƙo na wajen zasu barsu su warwatsa ta ko ina ta kuwanne kusurwa suna watsa kuɗi na taƙama da isa a wajen suna kuma cashewa. Yayin da yayinda mawaƙin um yake kirari da ƙwarzanta wasu daga cik,i su kuma waƴanda aka ƙwarzantasu saboda tsaban daɗi da farin ciki haka baza su san sanda zasu fito ba, kowa ya fito da abinda ke aljihunshi ko kuma jakan shi, su ƙara watsi da kuɗi na ganin yanda ake kiransu ake masu kirari um na isa tom su kuma se su fito cikin bainar mutanen nan suna watsi da kuɗi na isa da taƙama da manyan mutane wurin suna watsa kuɗi su kuma suna watsa kuɗin da wasu kuma daga cikin su suna watsa kuɗin ƙasar amurka wannan shine taƙaitanciyan bayani game da wannan hoto.

ta yaya hanyoyin killacewa suke kare yaduwar cututtuka wa'anda ake goga a wajajen asibiti ko kuma wajajen kula da um marasa lafiya eh kwarai kuwa wannan yana da matukar illa idan baa killace marasa lapiya wa'anda suke dauke da cuta ko kuma wa'anda cutar ta riga ta kamasu aaaa wajen [un] asibiti ko wajen marasa lapiya domin rashin killace su zai sa su goga ma wasu marasa lafiya wa'anda basu da wannan qwayan cutan su gogesu too killace sun yana sa a rage samun wannan cuta saboda cutattakan zaa iya gogansu ko ta hanyan iska ko shaqa ko kuma ta hanyan tabawa wato akwai hanyoyi da dama da za a killace marasa lafiya domin tsira da irin wannan cututtuka na farko duk marasa lafiyan dake dauke da wannan cuta ya kamata a killace su a kai su wani daki daban wanda ya zamana ace su kadai ke amfani da wajen babu wani wanda ke zuwa wurin na biyu cutan zata iya zama kila shakar ta ake ko kuma ana gogar ta ne ta hanyan tabawa to su likitoci masu kula dasu wa'annan marasa lafiya ya kamata ace suna sa taqunqumi a fuska ko kaya ko kuma safar hannu wanda zata zama kariya ga su wa'annan marasa lafiya masu cuta yadda baza su dauki wannan cututtuka ba na uku ya kamata ace kana tsabtace hannuwanka da ruwa da sabili ka wanke domin kubuce ma wannan cututtuka wanda zai iya yiwuwa ta hanyan hannunka zaka iya dauko su ko in kayi cudanya da shi waccan marasa lafiya na hudu duk inda marasa lafiyan ke kwana da irin abubuwan da suke amfani dasu da inda suke zama da komai ya kamata ace de ana wanke wajen eh ya kamata ace wajen ana wanke shi ana tsabtace shi domin duk wani cuta da ta zauna awajen a wanketa na biyar duk wa'annan marasa lafiyan masu dauke da kwayoyin cuta ya kamata a hanasu aa asibitocin da ke kusa inda suke yawo ya kamata ace an hanasu yawo su zauna wuri daya domin yawonsu illa ne a wajen mutane

Wannan hoto me magana yana nuna mana yanda idan mutin ya dawo daga wajen aiki ma'ana ma'aikata, idan ya dawo gida mazauninsa abinda zai fara yi shine ana so ne mutum ya fara wani ƙilan yana sha'awayya fara yin wanka se ya yi wanka saboda ya huce gajiyan da ya ɗakko, sannan mutum kuma ya ci abinci, idan ya ci ana buƙatan mutum ya kwanta ya huta domin ya samu hutu a jikinshi, dan duwwani gajiya da ka ɗakko ka huce shi, bayan mutum ya daw... bayan mutum ya tashi bacci zaka iya yi...zaka iya yin abinda zai saka farin ciki dan ka gusar da duk wani gajiya da ka ɗakko shi daga ma'aikata, misali: Idan mutin yana so ya kunna kallo zaka kunna dan kagani, ka ji nishaɗi, ya mance duk wani gajiya, ko kuma mutim ya kunna labarai na mawaƙa dan yasa shi farin ciki, ko kuma duwwani abu dai da yasan zai faranta masa rai, shi ake so mutin yayi, idan ya dawo daga ma'aikata, ko kuma mutim ze iya buɗe jarida dan ya karanta shi domin nishaɗi, ya dudduba duwwani abun da ze... da yasan zai sa shi farin ciki da walwala, hayya mantadda shi duk wani gajiya da ya ɗebo shi daga ma'aikata, ya dawo ya dawo yana mai farin ciki da jin daɗi, wannan shine taƙaitacciyar bayani.

Wannan hoto mai magana yana yi mana bayani ne game da yanayi. wato canzawar yanayi kalakala yanda gari yake canzawa, cikin yanayi kala kalakala, wani lokacin akan yi lokacin sanyi, wani lokacin kuma gari yakanyi zafi sosai, wani lokacin kuma akanyi tsakatsaki. Ton, ana son mutum misali idan kaman yanzu ace ya kasance yanzu lokacin sanyi ne, to mutum ya san yanda zai kula da kanshi, ta hanyar sa kaya masu kauri, da sa safa a ƙafa, da kai, da kuma kiyaye duk wani gaɓoɓi na jikinshi, ta yanda, sanyi zai shigo shi domin ya kare, ta hanyar kuma idan kwanciya zai yi ya sami bargo, ya rufa. To in ana son mutum kaman yanayin sanyi ka kiyaye kanka, da kamuwa da wani cuta don kariya. Hakan nan kuma idan lokacin zafi ne, ana so mutum ya ringa sa kaya marasa nauyi, wato masu sauwa-sauwa, wanda ba'a so mutum ya sa kayan da zai cutar da su, domin saboda yanayi na wasu lokacin zafi, ana so ka kiyaye kanka da kuma buɗe kowanne kafofi na shan iska domin ka sama abun.... domin ka sama iska yanda zai rinƙa shigo maka, gwargwado Ana so mutum ya rinƙa kiyaye kan shi sannan kuma ana so mutunm idan ya kaji ko yayi wasu abubuwa ya rinƙa samun hutu, yana hutawa, yana sawa kan shi hutu, kamar misali, idan kayi aiki ka gaji ka zauna ka huta, ƙwaƙwalwanka ta huta. Ko kuma misali idan mutum ya san ya zauna ma'ana lokacin baccin shi yayi, ga lokacin da ka saba kwanciya misali ka saba kwanciya karfe tara ne, ka kwanta to idan watarana ta zo da taran tayi za ka ji baccin ya zo, to ka rinƙa ƙoƙari kana bama ƙwaƙwalwanka hutu da dama kana hutawa. Wannan taƙaitacciyar bayani ne game da wannan hoto mai magana.

wannan hoto mai magana yana nuna mana tsaban soyayya da kauna tsakanin masoya guda biyu ta inda gayi nan shi na mijin ya kwantar da mace ya rungumeta ya rungumeta sosai haka nan ita ma bata barshi a baya ba ta kama shi ita ma din ta rungumeshi kamar yadda ya mata a farko wani yanayi ne na jin dadi da kauna ya shiga tsakanin su ta yanda ba wani zai gane halin da suke ciki sai wayannan su biyun sannan kuma aka nuno wasu guda biyu mace da na miji shima haka ta inda ya kama yar uwarsa mace ya sunbaci bakinta gami da hada mata ita ma da runguma na tsaban soyayya da ya shige shi itama haka ta kama bakinsa ta sun bace shi ta rungumeshi suna juyi suna jindadi bayan haka kuma sai aka nuno masoya gasu nan harsu biyu macen ta fara rawa tana rawa tana rawa tana juyi tana jin dadi sai ga masoyinta shima ya biyota a baya suka hade su biyun suna raye raye suna jindadi suna maida wa hunansu kowa da martani yanayi na tsaban soyayya da kauna da bege na junansu wanda ba wanda zai iya sanin halin da suke ciki sai wa innan masoya wa inda suke gudanar da soyayyan su haka nan aka dinga nuno mutane maban banta akan soyyayn da soke yi ta nau'in iri daban daban gwanin sha'awa a takaice dai wannan hoto yana nuna mana abunda ke tsakanin masoya guda biyu ma'ana na soyayya tsakanin su da junan su

karkasuwan gidaje da kuma yankuna na gida an nuna mana gidan bukka da kuma gidan da aka gina shi a daji da gidan karoban da gidan gona da aka gina shi dan gona shuka da kuma gidan bukka haka nan kuma aka gina mana gida wanda ake tafiya dashi a mota gidan yake ake tafiya da shi da kuma gida na sarauta wanda aka ƙayatashi da ababan ban sha'awa da kuma gidan da aka gina shi a bakin ruwa dan mutane idan sun zo su shiga su huta haka ma yara akan shiga dasu gidan dan su huta suyi wasanni a ciki da kuma gida me haske da kuma gidan um da kuma gidan ƙanƙara da kuma gidan da aka gina shi dan alfarma da kuma gidan ƙauye um da gidan da aka gina shi akan bishiya da kuma gida da aka gina shi dan masaukin baƙi da ko kuma wanda mutane suke so su huta gida dai na nishaɗi wannan shine karkasuwan gidaje se kuma yankuna ɓangarori na gida na gida akwai ɓangaren ɗakin bacci da ɓangaren ɗaki na bayi dan mutum ya shiga ya biya buƙatan shi da kuma abun sararin samaniya wanda yake hasko ma mutane abubuwan abunda ke ciki ake kallon shi a talabijin da kuma wani ɓangare da aka yishi na ɓoye da kuma faranda tsakar gida da kuma tubali wannan shine ɓangare na gida

wannan hoto mai magana, yana nuna mana abun da yake faruwa, tsakanin makobciya da makobciya ta yanda mahaifiya yarin yanta ta mata ba daidaiba, tazo tana dukanta tana hantaranta tana dukanta da bulala, tana fada mata abubuwan da be kamata ace mahaifiya ta fada ma ƴarta ba haka take ta dukan yarinyan nata abun dai be kamata ace uwa tayi ma ƴaba to ita kuma mahaifiyan, lokacinda take ma yarinyan nata horo, batasan akwai wani yazo ya makale tana mata laɓa ba tana ganin abunda takeyi, har saida ta gama wannan dukan, tafada wa yarinyanta kalamai wanda be kamataba, sa'anan ta juyo tagani ashe makwabciyarta ta makale tana kallan abunda take ma ƴanta sai taji ba dadi ba abunda ta aikata. Sa'anan kuma wannan hoto mai magana, yana mana bayani akan yanda ake daukan gulmace gulmace, daga nan wajan zuwa nan wajan, adauka daga nan akai nan ayita yada abu har akara ma da abunda ba shi ake, aka ganiba kamar mace tasamu wata ƴar'uwarta mace taiyi magana da ita ir ita idan ta kara gaba, taje wani wajan wanda ba nan ba, saita zauna ta fada mata abunda yafaru da wanda be faru ba, ta kara da fada mata abunda dayan bata ceba, har ta hadasu fada da ita, akan ta fada mata abunda bata jiba bata ganiba. Toh shine abunda ake ce mishi gulma, daukan magana daga wani wuri zuwa wani wuri afada abunda ba haka ba shine wannan hoto mai magana atakaice bayanin da yake mana kenan.

Wannan hoto mai magana yana nuna mana ta yanda giya ba ya narkewa a jikin ɗan'adam in mace in ma namiji da kuma yanda yake sa musu cututtuka a jikinsu. Ta yanda shi ɗan'adam ɗin ba zai sani ba har sai ya sha sosai ta yanda zai gane yi masa illa. Shi giyan nan ba shi da muhimmanci ta yanda ɗan'adam idan ya sha tun daga bakin shi idan ya kai haƙoransa ya karɓa wannan giya zai canja masa launi daga launin da yake na fari. Sannan kuma, idan ya kai harsen shi, harsen shi zai nuna alamu na ba daɗi ta yanda zai kumbura, ƙuraje su fiffito ya canja mishi launi da yanayi Hakazalika ma, idan ya shiga cikin maƙogoro. Maƙogoron shi idan wannan giya ya kwarara maƙogoron shi ƙuraje za su fito ta kowane lungu da saƙo da ruwan nan ya kwarara a jikin shi. Ya canja mishi kama da yanayi Haka nan kuma idan ya shiga cikin hanji haka yake mishi ya bis u hanta, bai ƙyale su ba zai canja mishi kama ƙoda zai lalata mashi kama Kai, haka ma duk wani sassa na jikin shi wannan giya yana da matuƙar illa a jikin ɗan'adam. Zai bi ya canja mashi yanayi ya saukar mashi kuma da cututtuka mabambanta. Wanda shi ɗan'adam ɗin nan zai gane, e, lalle wannan abin yana da illa. Hakazalika wannan shan giya bai ƙyale mace ba bai ƙyale namiji ba duk abin da yake ma mace haka shi ma zai shiga jikin namiji ya mashi. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani game da wannan hoto mai magana.

Wannan hoto mai magana yana nuna mana ta yanda za mu yi aiki mu tsaftace kowanne ɓangare na gida kamar yanda za a tsaftace farfajiya, shirayi kenan, da kuma ɗakin kwana da kuma bayi, makewaya kenan, da kuma ɗakin girki. Haka fa sai aka fara da ɗakin ƙwana. An nuna dakin ƙwana ta yanda aka nuno shi gayi nan buji buji an zuba kaya yana buƙatan a yi aiki a gyara shi. Za ka kwakkwaso kaya da ke kan gado ka maida kowanne inda yake. Kamar yanda aka tsaftace shi riguna aka mai da shi wajan shi ko'ina dai aka maida shi inda yake. Ɗaki ya dawo komai ya yi daidai, ɗakin kwana kenan aka gyara shi. Sannan kuma yanda za ka yi aikin makewayi, bayi, aka wawwanke shi aka goge shi da abubuwa wanda yake magance datti, ƙwayoyin cuta na bayi, duk wani waje da yake da buƙatan gyara aka gyarashi, ya fito tsaf ko'ina ya yi kyau saboda aikin nan da aka yi mashi. Sannan kuma ta yanda aka nuno yanda za a aka gyara ɗakin girki aka goge abun girki, du wani datti aka goge shi, aka wanke shi sannan kuma aka maida komai yanda yake. Bayan haka kuma du wani abu da yake buƙatan gyara a dakin girkin kaman su ƙwanoni da kaye kaye da shara ko'ina aka yi aikin shi aka gyara, ko'ina ya fito daidai. To, takaitacciyar bayani kenan game da abunda yake bayani a wannan hoto mai magana

wannan hoto me magana yana nuna mana ne ta yanda me ciki da daaa mijinta da kuma mahaifiya ta inda aka yo musu a ɗakin haihuwa baban yarinyar kenan da kuma mahaifin ko inda yarinya take fafatawa da naƙuda da ya ga yanayin hali da take ciki shi baban yarinyar da za' a haifa ga ka ana yin abu ya ci tura ya ƙi cinyewa ayi nan ayi nan ayi nan amma ina haihuwa bai zo ba su kuma suna ta iya ƙoƙarinsu masu amsar haihuwa don su ga ta haihu lafiya ana ta fama ana ta fama abu bai zo ba shi baban yarinya ya shiga halin da ƙunci da wani yanayi na damuwa da ya ga halin da take ciki yai yai ya ma rasa gane yanda yake ya jya ya juyo ya kalleta yaga ina amma bata haihu ba yaga abin yaƙi cinyewa ko kuma ya riga ya gama shiga wani hali bai san sanda ya faɗi a wajen ba a kwance a sume faɗi kwai yayi a yayinda masu amsar haihuwa nan suka yi gaggawa suka je wajen shi domin su bashi taimakon gaggawa suka riƙe shi suka je kula da shi a yayinda mahaifiya me haihuwa ita kuma ta koma ta baya tana ɗaukan tana ɗaukan yarinyar da duk wani abu da yake faruwa da yanayin yanda ta ga mahaifin yaran tana ɗaukansu ta baya ba tare da sun sani ba tana dariya saboda ganin halin da mahaifin yarinyar ya shiga sai cikin sauƙi Allah ya kawo haihuwa ta haihu ta haifi yarinyarta na mace lokacin da aka basa shi yayi farin ciki yayi murna haka su ma dukansu sun yi farin ciki sun yi murna suka koma gida fal cikin farin ciki da annashuwa da jindaɗi wannan shi ne taƙaitacciyar bayani game da wannan hoto mai magana

Wannan hoto mai magana yana yi mana bayani ne gamada suffofi na gwamnati kama daga ɗan majalisa da shi kuma majalisa da tsari dole ne duk wanda yake niman zaɓe, sai an nema sai an bi tsari da doka dole ne kowa ya bi doka da abinda gwamnati ta gindaya dole ne duk wani mai nima ya bi doka ɗaya bayan ɗaya tun daga ɗan majallisa da dukkansu har zuwa sama ta kowani ƙasa kowani ƙasa dole ne su bi dokan su da ƴan majallisan tarayya da kuma birni jaha ƙasa tun daganan daki-daki ta inda wanda yake neman shugaban ƙasa shima akan nuno mana hotan shi zai fito ya tsaya yayi shela ga al'umma ya faɗa yace idan suka zaɓe shi kazza -kazza, zasu samu kazza idan suka zaɓe shi zai musu kazza tohm tunda shugaban ƙasa yayi wannan abun haka kowanne na ƙassan shi dole ne yaje ya nima wannan zaɓe sannan kuma idan zaɓe ya zo za'a je da akwati kowa zai je wajan zaɓe domin ya dangwala ya dangwala ma wanda yake so wanda yake ra'ayi wanda yake gani shi ya yarda da shi idan ya zaɓe shi zai mishi abun da yake buƙata domin ya yarda da niman zaɓen shi zaije ya dangwala mishi sannan kuma a saka a akwati haka zalika wannan hoto mai magana yana mana bayani akan sahihan mulki mallaka, mulkin democracy [damocraɗiyya] wannan shine kaɗan daga cikin takaitacciyar suffofin gwamnati.

Wannan hoto mai magana yana mana bayani ne game da abunda mutum kowa yana da dama da ƴanci kowani ɗan adam akwai abun da zai bauta mishi akwai mutane ma banbanta kowa da ra'ayi shi, kowa da abun da abun bautan shi akwai kuma kowa kowani ɗan adam yanada dalilin shi na yin haka akwai masu bautan haske waƴanda zasu samu, su koda yaushe abun bautan su haske ne su suke bauta ma wa akwai kuma waƴanda zaka same su duk ranar suke bauta mawa rana shine abun bautar su waƴannan da zasu fito su sa zauna har sai sunga faɗin shi su bauta ma rana su faɗo addu'an su da duk wani abun da suke buƙata akwai kuma masu bautan dutse sai ka samu mutane suna zuwa bautan dutse wajan dutse da wurun bauta sa'annan akwai masu bautan bishiya wasu bishiya ne abun bautan su bishiyayi za su je su bauta mi shi da kuma mutane kala-kala, mabanbanta kabilu ta ko'ina kowa da abun bautan su mu dukkansu a wajansu mu abun bauta Allan su ne akwai masu bautan gunki akwai mutane dayawa a faɗ in duniyan nan su gunki ne suke bauta ma wa shine abun bautan su akwai masu bautan wuta akwai mutanen da za'a same su ba abun da suke bauta mawa sai wuta su wuta ne abun bautan su su suke bauta mawa don shi suke roƙo dan wani buƙatu akwai abubuwa da dama waƴanda za'a iya faɗan su ba anan akwai masu bautan abubuwa kala-kala wannan hoto yana nuna bayani ne game da abun bauta, kowa da abun da ya zaɓe shi ya zama abun bautan shi

Wannan hoto na magana ana mana da bayanin, ya na nuna mana akan yanda shi farin ciki idan mutum ya na cikin farin ciki, ya na so ya taimaka wa duk wanda yake neman taimako ya taimake shi. Inda aka nuno mana wani saurayi matashi wanda yayi ya na tafiya sai ga ruwan sama ya same shi a hanya, har ya wuce yazo juya baya sai yaga ƴar shuka a bokiti wajan mota, wata mata sai ta zo sannan ya na buƙatar ruwa domin ya tashi, dan ya girma. Sannan kuma aka ƙara nuno shi ya na tafiya sai ga mace dattijiya wanda ta na tafiya, ababe da yawa a cikin baro ta na tura shi, kaya ne na abinci. Mata ce mai siyar da abinci kamar tuƙwane, abinci, komai da komai yanda take amfani dashi yafi karfinta, ta na iya ƙokarinta dan taga ta hau dashi kan tudunnan, shi kuma yazo ya ganta ta na ƙokarin ya sa hannu ya taimaketa ta hayo da abun nan. Sannan kuma aka nuno shi gashinan yaje wajan cin abinci ya na cin abinci, ya na cikin ci sai ga kare ta zo wajan shi ya ɗauko nama kenan zai sa a bakin shi sai karen mai fishi ya haƙura bai ci ba, ya ɗauka ya mika mashi, ya bashi, ya na bashi a baki yana ci, ya bashi a baki ya na ci, sannan bayan haka, ya na tafiya sai ya haɗu da wasu mutane miskillai mabarata wanda suke buƙata, basu da shi kuɗin dake cikin karamin jakanshi, ba shi da yawa, ya tsaya ya duba kuɗinnan ya ɗauko, ya miƙa musu. Sannan su ka yi farin ciki, suka ji daɗi. Haka kuma yayi taimako dan a ya ba wannan shi hotone ya na mana bayanine akan shi farin ciki. Allah yasa muje mu taimaki kowa a rayuwa.

Wannan hotone mai magana yana mana bayanine da kula da tsafta da gyara koina da ko ijiye komai a wurin su a wurin da aka nuno farfariya ɗaki gayinan yayi dati, an zuba mishi da kayan sawa ne kwanoni na cin abinci da kofina gashinan duk an baza su yayi datti haka ta zauna ta fara ware komai dake bayan daki ana kaishi mazaunin shi aka gyara shi ya fito ya gyaru aka goge duk wani datti hakama ɗakin yake aka nunoshi gashinan yayi datti shima aka gyara shi, aka ajiye komai a mazaunin shi ga kuma kayan wasan yara shima aka gyara komai aka miyar dashi da kuma cin abinci masu gina jiki kamar su ganyyayaki wanda zai ƙara mana lafiya da lafiyar jikin mu hakanan kuma inda mutum zaije baya watau bayan gida lambu ya samo abu koraye a ciro su domin ka ajiye su a ɗaki inda kake zama ka dinga kallon abu mai kyau domin ƙara maka lafiya a idanunka hakama kowa akan nuno tana wanki ta wanwanke abu masu ƙara lafiya a jiki wanda zai ƙara mun lafiya da yawan ƙarin jini ƙarfin jiki abinci dai kala nau'in daban-daban haka ta dafa shi ta ci ita da iyalenta domin ita da yaran su samu lafiya da ƙarfi da kuma kuzari wannan shi hotone mai mana bayani game da kiyaye lafiyarmu da gyara komai da ajiye komai a mazaunin shi

Wannan hoto me magana yana yin mana bayani ne game da zanga-zanga mutane su kan fito ta ko'ina domin su fito su yi zanga-zanga yayin da damuwa ko ƙunci na wani abu ya same su kamar a shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari tara an fito an yi zanga-zanga ne domin a neman ma mata ƴanci su fito su yi zaɓe a zaɓe su haka zalika kuma an yi zanga-zanga na yaƙi da yajin aiki dan neman ma mata aiki dan su fito dan neman ma mata aikin su aka yi wannan zanga-zangan dan nema ma mata aikin su sannan kuma an yi zanga-zanga a ƙasar Rasha na juyin mulki sannan kuma a shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in an yi zanga-zanga yaƙin amsan ma ɗan'adam aikin shi da neman ma bawa ƴancin shi a ƙasan Afrika duk waƴannan an fito an yi zanga-zanga, mutane sun fito dan nema ma bawa ƴancin shi a ƙasan Afrika da kuma Asiya haka nan kuma a shekara ta dubu biyu da ashirin an yi zanga-zanga ta ko'ina a faɗin duniyan nan ta wani cuta da ya faɗo me karya garkuwan jiki, cuta da ta ad ta ƙwazzaba al'umma ba jihohin da basu shishiga ba shi ne cuta me karya garkuwan jiki wato corona cuta ne da mutane suka kasance sun ƙuntata tun abin ba'ai tunanin inda zai kai ba har yazo fa ya ƙwazzaba al'umma ko'ina an ƙuntata mutane da dama wasu sun rasu, wasu sun yi ciwo daga baya ma ya kasance ba'a fita aiki to ta wannan ƙuntatan da aka yi a shekara ta dubu biyu da ashirin an yi zanga-zanga wannan hoto me magana yana mana bayani ne game da zanga-zanga yayin damuwa ko baƙin ciki.

wannan hoto mai magana yana mana bayani ne akan ta yaya ƙawa ko aboki wanda ka yarda da shi ka amince da shi wanda zaizo ya ɓata ma mutum ƙwaƙwalwan shi don wani tunani yakasance ba ya abu me kyau wannan abu yana faruwa ne idan mutum yana da aboki wanda zaizo ya ɓata ma shi wani ƙarfin tunanin shi na ƙwaƙwalwa kaman irin ya runƙa sa shi ya runƙa wasa da waya wato yana daddana waya ya bashi shawara akan eh ai yakamata ka runƙa wasa da waya saboda ka runƙa hawa yanar gizo kana ganin abubuwan da ke faruwa kana ganin abunda duniya take yi domin kaima ayi da kai a dama da kai amma in kace zaka zauna haka wannan ba wayewa bane mutum har ya shige ciki ko kuma a bashi shawara a kan ka runƙa zuwa kana yin kana jin kiɗe kiɗe masu daɗi kana ji wasa dai haka mabanbanta wanda idan mutum ya shiga ƙwaƙwalwanshi zai juye ya kasance baya abunda yakamata har inda uwan ta gani ta ga abunda takeyi ba mai kyau bane ta hana ta ta bata shawara akan in kina so akwai wasanni da za kiyi kiji dadi ka za domin shi ƙwaƙwalwa wani abu ne yanda ka ku da shi haka yake kaman ta yanda zaki runƙa wasa kana da yaro ga yaro nan ɗauka je ki mashi wasa ki raine shi duk abunda yake so zai sa ki farin ciki zai sa kiji Ƙwaƙwalwan ki yayi kaza zai sa kiji duk ba wani damuwa yaro zai ɗauke maki annashuwa na wajen wasa ko kuma don namiji ne shawarane ya runƙa wasan ƙwallon ƙafa ya buga domin ya samu daɗi a jikin shi kuma ƙwaƙwalwan ma zata ji daɗi domin an motsa ta yanda yakamata ko kuma irin ɗuruwa haka haka duddufi shima wannan don nishaɗi ne tom ko kuma irin guje guje daga nan kaje can daga nan kaje can toh amma duk abunda da bai kamata ace ƙwaƙwalwa tayi ba irin haka idan kaga ƙawa tanaso ta ɓata maka tunanin ƙwaƙwalwan ka to wa'innan abun ka guje shi wannan taƙaitaccen taƙaitacciyar bayani kenan game da wannan

Wannan hoto mai magana yana mana bayani ne akan menene mahimmacin nishaɗi watau amfanin shi da farko shi nishaɗi wanda yawancin yawanci ya ƙunshi wani nau'i ne na wasan kwaikwayo ta yanda boka a wurin bikin ranan haihuwa wasan kwaikwayo na kiɗe-kiɗe zai zo ana kiɗe-kiɗe ana raye-raye a filin wasa abokan ka suna maka suna maka fadanci kuma sannan su zo suna faɗawa kan tudu na dankalin turawa wanda nan duka nau'in nishaɗi ne shi ya samo asali ne tun daga tsohon kalma na ƙasan faransanci wanda suke wanda suke riƙe tare da tallafawa Shi wannan nishaɗi yana iya inganta yanayi ko ƙarfafa dangantaka ko kuma taimakawa mutane takan suyi natsuwansu haka nan yana iya taimakawa mutane Su zama masu ƙirƙira da tunani mai zurfi yana sa mutane suyi tunani mai zurfi ta hanyar nishaɗi da kuma wa'innan wasanni da ƙirƙire-ƙirƙire ta da faɗe shi da kaɗe-kaɗe wannan abun da wannan hoto mai magana yake mana bayani game da wannan hoto mai magana

Wannan hoto mai magana yana yi mana bayani ne game da ta yaya mutum zai yi raywa mai kyau kamar haka shi yakan sa ƙirƙiran kyawawan dangantaka masu kyau da juna da kuma samun lafiya zamantakewa mai kyau yana taimakawa inganta jin daɗin zuciya dan jin daɗin goyon baya a rayuwa na yau da kullum haka zalika hamyoyin da mutane ke ƙirƙiran dangantaka dangantaka yakan sa samun lafiya zaman takewa yana kuma taimakawa mutane wannan yana taimakawa mutane inganta jin daɗin zuciya da jin goyon baya a rayuwansu ta yau da kullum haka zalika yana baka damar gina kyakkyawan dangantaka da wasu da kuma samun zamantakewa mai kyau da goyon baya haka nan kuma yana baka damar haɓɓaka ƙwarewa da kuma nuna gaskiya kuma da kuma kaji daɗi a kanka a cikin yanayi na zamantakewa yana iya inganta lafiyar ƙwaƙwalwa motsin zuciya wannan? zaman rayuwa mai kyau da motsin zuciya da kuma lafiyar jiki kasancewa kana tare da wasu na zamantakewa mutane wanda kake zamantakewa da su da kuma yakan ɗebe ma mutum kasala mutum ya ji baya jin kasala da kaɗaici kuma yakan sa ka ƙarin tallafi wanda zai haifar makla da tsawon rayuwa mai amfani a rayuwar ka

Wannan hoto mai magana yana mana bayani ne game da ta yaya zaka taka rawa wajen zama abin? abin kwatance to, yanda mutum zai zama abin kwatance kamar wani wanda yake gaskiya da kansa kuma a ƙalla da ɗan san dan da sanin kansa wanda yasan wato yana sane da kaifin raunin sa sannan kuma yana sane da tunanin sa da tasirin su kuma ya san kimomin sa daga cikin haka akwai girmamawa da sauraro idan kana son koyar da yaranka yadda zasu kasance masu girmamawa ma? yadda zasu kasance masu dogaro da kai yana farawa ne da nuna musu girmamawa hakanan akwai sadarwa mai tsari sadarwa mai tasiri mabuɗin sadarwa yana cikin fahimta da girmamawa da kuma yin magana da mutanen gun ƙungiyar ku akai-akai akwai kuma kula da rayuwa kula da rayuwa mai lafiya duk mun san cewa kula da rayuwa mai lafiya yana taimaka mana mu kasance da kaifin hankali da jiki da mayar da hankali akan ƙoƙaro wajen cin abinci masu ƙara lafiyar jiki haka zalika akwai mutunci mutunci gaskiya mutunci na na ɗabi'a suna zama muhimman halaye ga wanda ake koyar, ko ya ,koyar dasu mutanen wajen aiki suna ƙara girmama mutum saboda nuna gaskiya da ruƙon amana da kuma riƙe mutuncinsa kaɗan daga cikin abinda na ambato kenan daga cikin wannan bayani na wannan hoto mai magana

wannan hoto mai magana yana mana bayani ne game da ta yaya zaka zama uba na ƙwarai ta yanda mutum zai zama uba na ƙwarai yana farawa ne mahaifi ya kasant ko mahaifiya yaran tun suna ƙanana tun suna jarirai basu san ma meye kansu ba ka nuna masu ƙauna da soyayya ka nuna baka da wani babban aboki, kaine kaine farko na abokin shi du wani farin ciki kaine mai sa shi haka idan ka ganshi da damuwa, kai ka ke yaye mai shi duk haka yana sa mutum ya zama uba na ƙwarai.A haka har yaron nan ya taso zai kasance be da wani wanda yake ƙauna sai kai bama ya yarda da mutane in ba kai ba sannan kuma idan yaron nan ya fara tasawa, yasan meya k? me meye kanshi ka rinƙa kuna tafi, kana ɗaukan shi kana guje-guje dashi, kuje nan, ka dawo nan yaron nan yana sa shi yaji daɗi,a rayuwan shi ya kasance kaine babban abokin shi sannan irin ɗan wasanni kaman su ƙwallo kaman wasa a wajen ruwa idan macece mahaifiya ta kasance irin wajen aikin girki ɗauko wannan yaro dai ya taya ta cikin fara'a da jin daɗi hakanan kuma idan zatayi kwalliya haka,a fuskan ta ta san yaron bai iya ba amma ta ɗauko ta bashi tace gashi, yi min shi kuma ya rinƙa jagwalgwala mata tana kai ai ya mafi kyau yafi wanda idan nine bazanyi ba yaron yana jin daɗi ko tana jin daɗi na yanda ta ga uwannan nata ke yabon ta ke kwarzonta ta hakanan idan shima wani aikin ne, zo ki tayani kaza, muyi kaza, ɗaga yaro du wani farin ciki ya kasance kaine idan zaku fita shima haka.kuna fita kana ma yara wasanni tom a haka inda kaje da ƴaƴanka zasu kasance kaine abin son su, haka kuma yaran mutane na gari, kar ka nuna musu ƙyama ka nuna musu kaima kana ƙaunansu, to da hakane mutum ya kan kasance uba na ƙwarai

to hauka dai kala kala ne ko kuma ina tunanin haukan zahiri ko haukan yana da yawa wani ma zaka ga ba hauka ne tibiran ba yanzu mahaukaci bama se ka ganshi a mummunar shiga ko ka ganshi a bola ba sannan zaka gane mahaukaci ne sannan aƙwai abubuwan da suke haukata mutane ma mutum koda bama mahaukaci bane like shan ƙwaya haka kamar shan kayan maye kaga shima wannan yana haukata mutum yaro zeje ya ɗauki kayan mayen da yafi ƙarfin shi yasha se kaga ƙwaƙwalwa tazo ta samu matsala ana ta faman magani iyaye su shiga fama so haukan zamani yanzu dai yanzu dai haukan zamanin nan de da yake faruwa dai irin descent passion crest dai da yake faruwa da mutum be wuce dai shan kayan maye ba gaskiya shine abun da yake trending yanzu baga yara ba baga manya ba baga mata ba baga maza ba har ƴan mata har mata a gidajan auren su suma zaka ga suna ɗan taɓa wa se dai Allah ya kiya shemu Allah ya tsare amma dai gaskiya abun da yake faruwa presently yanzu harkar de shan kayan maye ce shaye shaye ne se wannan maganganun banza da suke faruwa akan shugabanni haka da baza ai magana cikakke akan su ba mutum zakaga yaje yashe ƙwayar shi yazo yana zagi a gaban kowa baze ji ɗar ba baze ji komai ba se bayan kuma ta sake shi yazo yana dana sani wani kuma ma dama ƙwaƙwalwar ta riga da ta taɓu ya fara fita ma daga hayyacin sa hankali daman ba'a ma zancan shi yanzun shine haukan dana sani yana faruwa a zamanin nan da muke ciki wanda kuma muke zama babban damuwa ga al'umar mu a wannan lokacin

? Wannan hoto mai magana,? ya na nuna mana,? yanda mutum zai shirya jadawali,? na koyarwa.? Mutum dole idan zai shirya jadawali na koyarwa,? ana so da farko ya zauna ma,? ya tsara abun,? kafin ya shirya jadawalin.? Kamar misali,? ya lissafa a sati,? daga yaushe zuwa yaushe ne zaiyi.? Kamar misalin, mutum ya ce daga ranar,? litinin,? zuwa ranar juma'a,? shi ne duk wani abu na tsari,? da za ka yi,? na koyarwa.? Dole ne sai ka natsu,? ka tsara shi.? Sannan kuma idan mutum,? ya tashi koyarwa,? dole ne ya fahimta,? wane lokaci ne,? zai cimma shi,? ya koyar,? da yara?? Kuma ya na so,? yaran su fahinci,? abunda ya koyar,? a taƙaice.? Sannan kuma? malami ya na so yaran su fahimce gabaki ɗaya,? abunda ya, zai koya mu su.? Dole ne sai ya zauna,? ya shirya wannan abun.? Da farko kafin malami ya koyar,? zai zauna ya natso,? domin tsara, jadawalin koyarwan shi.? Kamar misali idan malami ya cire wani darasin,? wanda zai koyar,? zai zauna ya tsara,? darasin,? ya gani a sati,? kamar kwana nawa ne,? wannan,? wannan darasin,? yadda zai koyar da shi,? har zuwa, ɗalibai su gane, su fahinci abunda, zai koyar?? Hakanan kuma,? idan ya tashi koyar da su,? zai koyar da su,? su fahinci menene,? sannan kuma mai darasin ya ke koyarwa,? sannan kuma,? me suka amfana?? Sannan kuma a na so,? malami idan ya tashi ya zo da wasu abubuwa,? wanda zai nuna ma,? ɗalibai,? domin su fahimta.? Kamar takarda,? ya yi zane a ciki,? ko kuma ya ɗauko wani abu,? wanda zai kasance idan ya nuna musu,? baza su manta ba,? da ƙwaƙwalwar su,? ta yadda za su fahimta,? wannan darasin,? yanda a ke so.? Domin malami? ya samu fata,? na fahintar,? abunda ya koyar da su.? Wannan taƙaitacciyar bayani kenan,? game da wannan,? hoto, mai magana.?

Wannan hoto mai magana ya na koya ma na ne tayaya mutum zai shawo kan matsaloli idan ya dame shi, ko kuma idan sun shawo kanshi, mutum zai cire wani matsaloli ko damuwa idan ya dame shi ta hanya da sa ma ranshi haƙuri da kuma ya sa ma ranshi so don ya cire wannar matsalan, sannan kuma ana so mutum ya gano shi kan shi wai mi ma ya dame shi ne, sannan kuma ya da... ya gano yanda zai yanda zai gyara wannan matsalan ya yarda kuma akwai wannan damuwa, sannan kuma mutum idan ya tabbatar da haka zai... je ya samu wani domin ya ba shi shawara game da waɗannan matsalolin ko kuma damuwa wanda ya shawo kanshi, domin ya magance shi ta yanda mutum zai ba shi shawara idan kuma ya bi zai ga amfanin haka, sannan kuma mutum idan ya na so ya magance wannan matsaloli ko damuwa idan ya dame shi, ana so mutum ya sama..... lokaci domin ya kwanta ya ba ma ƙwaƙwalwal...ƙwaƙwalwanshi hutu domin ta huta, ko kuma wasu nau'iika abubbuwa na na nishaɗi wanda zai mantadda shi, kamar misali: Ya rinƙa fita waje ya na wasanni ko kuma zuwa wajen ruwa, wasa da ruwa, ko kuma ƙwallon ƙafa, ko kuma koda a cikin ɗakinshi ne irin duk abubuwanda ya san zai mantadda shi kaman karanta labarai ma su ɗebe damuwa wanda zai sa shi farin ciki, duk wani abu da ya san zai yaye ma shi shi ake so, to mutum duk idan ya bi waɗannan matakai a haka zai samu ya shawo kan matsala ko damuwa da ya dame shi, taƙaitarciyar bayani kenan game da wannan hoto mai magana.

Wannan hoto mai magana ya na yin mana bayani ne game da ta yaya mutum zai yi bayani na mutum da yare na turanci, idan mutum zai yi bayanin abu da yaren turanci da farko shi sai yayi bayanin abun kaman misali: ya... ya ce mutum ton shi mutum ɗin yaya yake? fari ne ko baƙi, ko kuma matsakaici zai yi bayanin shi, bai...da kuma bayanin siffan jikinshi, kamar misali yace: Wane shi mai ƙiba ne ko kuma wane siriri ne, ko kuma wane matsakaici ne, hakanan kuma bayani gameda kai ko irin yanayin gashi, da na nan namu, ƙasa ta Nigeria ko kuma ƙasa ta ƙasashen waje, cikin bayanin mutum mutum zai iya bayani kamar ya ce da bature ɗan ƙasan waje da kuma ɗan ƙasa ta mu na nan baƙaƙen fata zai yi bayani shi kamar ya ce wane su fararen fata turawa kenan, su jikinsu ya kasance fari, sannan kuma gashinsu launinshi ja ne mai laushi kwantacce fatansu ba yanayi bane da fatanmu, ya yi bayanin abun sosai ta yanda mutum zai fahimta, sannan kuma idan na nan ne ai su sun kasance baƙaƙe ne kas... yanayin jikinsu wasu akan samu mai kaushi, wasu mai laushi kowa da yanayinshi, sannan kuma da yanayin halittan gashin nasu ko kuma wani abu na jiki, sannan kuma akwai bayani da akeyi na sutura, sa kayan nan ƙasa kaza ne, ayi bayanin suturan ƙasa kaza sa kayansu kaza ne, akwai bayani na sutura ta yanda za'ayi bayaninshi, a gane ko kuma sarƙa sarƙan ruwan nan garin su na sa kaza sarƙan kaza ko al'ada al'adan mutane a ce Hausa ko wani abun ko wani ƙasa, ko wani abu na ciki ta yanda za'ayi bayaninshi shi mutum ga baki ɗaya da wani abu da ya sa ta yanda za'a fahimta.

Wannan hoto mai magana ya na yin wa na bayani ne game da yanda mutum zai iya denna tashin hankali ko kuma damuwa mutum zai iya denna tashin hankali a rayuwar shi ga hanyan canja mashi dabia toh mutum idan tashin hankali ya same shi na wani abu zai yi kokari ya ga ya denna abun domin ya cira abun a rai'n shi idan ya ga haka, bai yiwu ba zai sama mutane masana, domin su bashi shawara a kan abunda ya ke damun shi ko kuma, mutum zai rinka yi abubuwa wanda za su mantar da shi wannan tashin hankali da ya ke ciki kamar mutum ya rinka yawan hutu ko kuma ya rinka yawan tafiya in yana yi, zai manta ko kuma ya rinka yin wani abu wanda ya san zai sa shi nishadi kamar misali ya rinka rubutu wanda ya san zai sa shi nishadi da kuma yawan hutu a na so mutum ya sama hutu da kuma bacci ya samu bacci a kalla a ce a wuni awa bakwai ko awa takwas kwakwalwar shi ta samu wannan hutun dan ta huta. Tsannan kuma mutum shi kan shi a rai'n shi sai ya sa ma rai'n shi zai cire wannan damuwar ya sa ma rai'n shi ya na so ya cire tsannan kuma ana so ya rinka yawan cin abinci masu gina jiki wanda za su taimaka mashi. Tsannan kuma, a na so ya rinka abubuwa na nishadi wanda zai sa ya ji dadi ya mantar da shi duk wani tashin hankali da ya ke ciki wannan takai-tacciyar bayani ne game da wannan hoto mai magana.

Wannar hoto, mai magana ya na yin mana bayanin ne game da yarda za ka iya gyara kuskure kafin ka iya shawo kan kuskuren. Idan mutum zai iya yarda da kuskure. dole ne mutum ya yarda eh, lallai yayi kuskure da yadda shi a rai'n shi ya yi kuskure tsannan kuma, dole ne ka ba kanka dama domin tunani, ta yaya za ka iya gyara wannan kuskuren da kayi ka kuma yi tunani a ran ka ya a ka yi ka yi kuskuren nan, kuma ya zaa yi ka gyara dole ne ka yadda a jikin ka eh lallai ka yi kuskure kuma dole ne ka gyara Idan ka tashi, za ka gyara dole ne ka zauna ka yi nazari. Tsannan kuma, da shawarwar mutane yanda za su ba ka hanyoyin, yanda za su magance ma ka hanyoyin da ka yi kuskure su idan ka far fada ma su yanda a ka yi, ka yi kuskuren za su ba ka dama domin kamagance hanyoyin da ka yi kuskure tsannan kuma idan ka na so, ka shawo kan shi matsala dole ne, ka yarda da akuwan su domin au daukuwan yanda aka yi ka yi kuskuren domin yadda za ka magance shi nan gaba tsannan kuma za, dole ne ka kauce ma abinda zai sa, ka kara aikatawa tsannan kuma dole ne ka guje ma duk wasu kuzurori da zai sa ka kara aikata wannan kuskure ka guje wa duk wani hanya domin ka shawo kan kuskuren da kuma magance ta wannan kadan da ga cikin takai tacciyar bayani game da iyar da a kayi kuskure kafun ka shawo kanta.

Wannan hoto mai magana ya na yin mana bayyani ne game da ta yaya za ka shirya abunda za ka yi a rana adaƙiƙa biyar idan mutum zai shirya abunda zai yi a rana abu na daya daƙiƙa na daya, dole ne mutum yayi nazari akan abunda zai yi a ranar gabakidaya kafin ya fara gabattarwa, zai zauna yayi tunani akan duk wani abu da zai aiwatar a rana. Tsannan kuma daƙiƙa na biyu dole ne mutum ya raba abu tun daga manya manya abubuwan da zai yi dole ne mutum ya zauna ya raraba manyan zuwan kananun ayukan da zai yi a ranar shi ne tunanin abunda zai yi raba manya-manya zuwa kanana sai daƙiƙa na uku mutum zai zauna ya sa lokaci kamar yacce abu wannan zai ishe ni zuwa lokaci kaza wannan zai ishe ni zuwa lokaci kaza dole ne mutum ya sa lokaci tsannan kuma mutum ya tabbatar akan shi. Eh lallai, zai ishe shi duk wani abu da ya sa waƴannan abubuwan da ya tsara shi zai ishe shi tsannan kuma daƙiƙka na hudu za ka natsu ka huta daƙiƙka na biyar dole ne za ka yi duba kafin ka fitar da duk wani abunda za ka yi a ranar. Tsannan ka numfasa idan ka numfasa, kuma ka sa ran ka abu ne mai sauki kar ka dauke shi da wiya kuma abu ne, wanda zai yiwu takai-tacciyar bayani game da wannan hoto mai magana

Wannan hoto mai magana yana mana bayani ne game da ta yaya za ka yi wasan Owari Oyo Owari. Abu ne da ya yi fice Dabarun wasa wanda ya samo asali daga Yammacin Afirka musamman a tsakanin Akan da mutanen da ke Ghana da kuma Yoruba mutanen Najeriya Daga cikin yadda ake wasan nan, akwai lambobin wasa. Shi wannan lambobin wasa, ana fara shi ne tsakanin mutum biyu sannan kum akwai tsari. Tsari yanayi ne ta kowane wasa abu ne wanda bai fashewa akan samo abu, allo wanda bai fashewa a jera shi biyu a ciki a kowace rami ko kuma sha biyu ko a ramuka. Ana kiran shi gidaje Sannan kuma akwai kayan aiki Kayan aiki akan kama abu mafi tsaba tsakanin abokin gaba watau wanda za ka yi wasa da shi tare da motsa su a ciki a cikin allon. sannan kuma akwai masu manufa A cikin masu manufa, ana cika gidaje ne a kowane gida tsaba biyu ko huɗu ta yanda za su bambance juna sannan kuma akwai fara wasa Akan zaɓi gidaje wanda ya fara a cikinsu a cikin ramuka daga wajen gida zuwa wancan gidan. Haka nan kuma akwai tsari na musamman. Wannan shi ne taƙaitacciyar bayani game da wannan wasa.

Wannan hoto mai magana yana yin mana bayani ne game da ta yaya za ka dakatar da kanka da gwada kanka ga kowa Akwai hanyoyi da dama musamman ta hanyar godiya da abin da kake da shi sannan kuma da hankali ka mayar da hankali kan ƙarfinka da ci gabanka. Ka gano abubuwan da ke haifar da kwatance da rage amfani kuma ana so mutum ya rage amfani da ƙofofi na sadarwa sadar da zumunta sannan kuma ka yi murnar nasarorinka. Sannan kuma ka mayar da hankali kan abin da wasu suka cimma abin da wasu suka zarce maka kai kuma ba ka da shi Sannan kuma ana so mutum ya rinƙa tunani a kai a kai kuma ka yi godiya ga abubuwan alheri na rayuwarka maimakon ka mayar da hankali kan abin da wasu suke da shi wanda kai ba ka da shi. Ana so mutum ya mayar da hankali ga waɗannan abubuwan wasu zuwa waɗanda suke da muhimmanci a rayuwarshi kamar mayar da hankali kan ƙarfinka Na ɗaya ke nan. Sannan na biyu, ka gano abubuwan da ke jawo maka cigaba a rayuwarka. Sannan kuma ka taƙaita ƙofofin sada zumunta sannan kuma ka kwatanta kanka a baya. Sannan kuma ka tausaya wa kanka domin cigabanka Taƙaitacciyar bayani ke nan game da wannan hoto.

Wannan hoto mai magana yana yin mana bayani ne game da yanda zamu kula da lafiya da farko shi bayanin lafiya ga baki ɗaya jiki inganta lafiyar ƙwaƙwalwa da ingantacciyar jin daɗi na gaba ɗaya dana tunani ƙarin.. ƙwarin gwiwa da darajar kai inganta jerin sakamako tunani da hankali wanda ya haɗa da jin daɗin zuciya baƙin ciki ƙarfafa gwiwa fahimtar ayyuka da kuma fahimtar zamantakewa da wasu fannoni da kuma ayyuka dan inganta jin daɗin hankali ga ƙarfin tunani waɗannan abubuwa da dana gano bakwai acikin manya ba'a cikin manya kawai ake gani ba harma acikin matasa da kuma mutanan dake da yanayin lafiya na musamman shi wannan lafiya yanada ma tuƙar mahimmanci a rayuwar mu ta yanda zamu kula da duk wani abu kama daga tsafta tsaftan jiki, tsaftar muhalli tsaftar abunda zamu ci tsaftar komai lafiya baya ingantuwa sai da tsafta tsafta tanada matuƙar mahimmanci a rayuwar mu yanda zamu kula da lafiyar mu zamu kula da lafiyar mu ta karee duk wani cutut tuka da muka san zai shafe mu ta hanyar guje mata domin sa da ita da kuma kaariya ta yanda zamu kare lafiyar jikin mu ta kan duk kan wani abu da muka sanni namu na mu'amala ta yau da kullum taƙaitacciya bayani kenan game da wannan hoto mai magana

Wannan hoto mai magana yana yin mana bayani ne game da ta yaya zaka koya abu a matsayinka na baligi sai ya zauna yayi nazari yayi tunani dole ne sai ya san abubuwa na matakai kamar haka dole ne mutum sai ya san me zai koya dole ne mutum sai ya san abinda zai koya sannan kuma dole ne kayi tunanin abunda zaka cimma sannan kuma ana so ka rinƙa tunawa da kan ka meyasa ilimi ke da amfani dan kasan amfanin ilimi da kuma idan baka yi ba meye rashin amfanin sa dole ne sai ka zauna kayi wannan nazarin sannan kuma dole ne ka samar da hanyoyi na ilimi a matsayinka na baligi, hanyoyi na ilimi ta yanda zaka je ka koya kamar mi.. sali dole ne kai ka cire ma kan ka damuwa sannan ana so ka rinƙa bincike a yanar gizo ta hanyar binciken abubuwa na ilimi wanda zai taimake ka a rayuwan ka ko hanyoyi sannan kuma dole ne mutum ya bi abu ma takai abubuwa matakai kamar kala uku ko kuma fiye da haka dole ne ka koya ilimi na hoto ko kuma hoto mai magana sannan kuma dole ne mutum ya rinƙa sauraro yawan sauraran abu ko jin murya yana taimaka maka waɗannan hanyoyi idan mutum ya bisu dakii-dakii a matsayin shi na baligi zai koya abu lafiya yanda ya kamata taƙaitacciyar bayani kenan game da wannan hoto mai magana

Wannan hoto mai magana yana yin mana bayani ne game da gajiya da mutum yake yi akan haraaji na wutan nepa ana so mutum ya kasance mai kiyayewa ka kasance duk wani abu da kake yi kana kiyaye shi da farko ma dole ne ka san nawa ne kake samu ta yanda zaka kiyaye yanda za'a yi ka biya su kuma ana so mutum ya kasan.. ce yana rubuta abu a takarda duk wani abunda yaa ɗauka ya bada ya rubuta shi ya ta hanyar bayani ko hanyoyi kuma akwai kuma hanyoyi da mutum zai bi na tsari game da wannan wutan nepan akwai hanyoyi kala-kala da dama ta yanda mutum zai bi misali zaka iya bin hanya ta hanyan biyan kuɗin nepaa ta waya zaka iya biya a waya kuma zaka iya biya a banki ko kuma ta yanar gizo duka wa'innan hanyoyi mutum zai iya biya sannan kuma ana so mutum ya bi hanyoyi kashe hanyoyin rage yawan kashe cin kuɗi dole ne ka bi hanyan da zai taƙaita maka cin kuɗi ta hanyan haɗin gwiwa zaka samu haɗin gwiwa ta wajen mutane ko kuma suu ma'aikatan ta hanayan haɗin gwiwa domin su taimaka maka don neman taimakon su ana so mutum ya bi sannan kuma dole ne mutum ya san nawa ne ma yake samu dole ne ka san nawa ne kake samu ta hanyar yadda zaka biya su kuɗin ba tare da ka ka gaji ba wannan taƙaitacciyar bayani kenan game da wannan hoto mai magana.

wannan hoto mai magana ya na yin ma na bayani ne ga me da hada jari da kuma haya a ciki ta hanyar hadin tsakanin mutum biyu wannan hadin jari yakan fara ne tsakanin mutum biyu kamar misali ga me da gida idan mutum ya mutu? sauran mutane za su gada ma'ana iyalen shi za'a raba masu sannan kuma wannan hoto mai magana ya na yin mana bayani ne ga me da haduwa domin samun riba tsakanin mutum biyu wanda ba na mutumdaya ba ne domin samun riba a ga abun da za'a samu ta hanyar hadin gwiwa sannan wannan abu yana mana bayani ne ga me da abubuwa guda abubuwa kamar riba a cikin ta akwai riba ana so a ga an samu riba abin da aka samu sannan kuma ana so a ga abun da aka cima wa sannan kuma lokaci da kuma abun da kowa zai iya samu riban kenan a kasa a ga ta yanda kowa abun da zai iya samu sannan kuma wannan ya na ma na magana bayani ne a kan hadin jari ta kan hanyan hannun jari tsakanin kutum biyu ta ganin yawan ribn da aka samu ta hanyan kasuwanci hadin gwiwa shi wannan hadin gwiwa ya hadu kashi biyu ne idan ta yadda za'a ba ma kowa abun da aka samu ta riba kamar misali mata da 'yan uwanta sannan kuma akan kasa riba tsakanin su kowa ya ga abun da ya samu wannan hoto mai magana ya na yin mana bayani ne ga me da hadin gwiwa tsakanin mutum biyu

wannan hoto mai magana ya na yin mana bayani ne ga me da rashin kudi shi rashin kudi a rayuwa ba karamin matsala ba ne ya kan jawo wa mutum damuwa a rayuwan shi ya ji ya na jin damuwa a cikin rayuwan shi kuma ya kan jawo wa mutum yawan tunani mara kyau ka yi ta tunani mara kyau soboda rashin kudi sannan kuma ya kan jawo ma mutum ya kasa ma shi tattalin lokacin shi ka sa yadda zai tattala lokacin shi sannan kuma shi rashin kudin nan ya kan jawo ma mutum tsoro da rashin tunani masu kyau kuma ya kan jawowa mutum ma ya rasa in da zai cima ya rasa inda zai cima wa buri burin da ya ke so a rayuwan shi shiwannan rashin kudi ba karamin illa ba ne a rayuwan mutum ya kan sa abubuwa kala kala rashin kudi ya kan sa ma murtum tunani ta hanya ya yi shaye shaye koma ya fara sannan kuma ya kan kai mutum in da ma bai tunani ba ta hanyan gwabartacen abu mara kyau sannan kuma rashin kudi ya kan sa mutum shi ya ji ma shi shi kan shi ya rasa gane yaya yake wannan rashin kudi ba shi da dadi kai kan ka idan ba ka da kudi a rayuwan ka ya ya kai kan ka kake ji a jikin ka bai da dadi ko kadan rashin kudi ba karamar illa bane ga rayuwar mutum sannan kuma rashin kudi ya kan hana ma mutum hanya ta inda zai je ya nema ilimi yanda mutum ba shi da wanda zai taimake shi kuma sannan bai da inda zai samu rashin kudi ya kan jawo wa mutum gurbatatun abubuwa kala kala a rayuwar sa ga rashin tunani mai kyau da kuzari da duk wani damuw rashin kudi ba karamar ila ba ne ga rayuwan mutum

Wannan hoto me magana yana yin mana bayani ne game da rayuwan ɗan adam ita rayuwan ɗan adam tana juyawa tana canjawa kala-kala wani lokacin mutum ze sama kan shi cikin farin ciki da annashuwa yaji a duniyan nan kaman ba wanda ya kai shi jin daɗi ya rasa meke mashi daɗi saboda jin daɗi yaga duk wani abunda yake so a duniya ya samu be rasa komai ba be rasa farin ciki ba be rasa kuɗi ba be rasa abubuwan more rayuwa ba yaga ba abunda ya rasa rayuwa takan kasance wa mutum haka sannan kuma wani saʼin yakan kasance mutun duk abunda ya tara ya mallaka lokacin ɗaya sai yaga ya rasa su dukan su misali kaman karayan arziki yakan sama mutun damuwa ga dai shi ya tara ya tara amma kuma lokaci ɗaya se yazo ya neme shi ya rasa ya kan sa mutun damuwa sosai ya rasa meke damun shi yasa shi tunani mabanbanta shi wannan karayan arziki yakan zowa mutum ta hanya kala-kala wani ya kan zo mashi ta hanyan gobara duk abunda ya tara ya ga ya ƙone wani kuma a'a karayan ne ze zo duk abunda ya samu yaga ya wulaƙance a wulaƙance ya kasa ganewa kawai sai dai ya wayi gari yaga duk abunda yake da shi bayi da shi wani kuma aa kawai ze tashi ne yaji damuwa kaman na rashin lafiya ciwo yaji me ke damun shi rasa gane abunda ya dame shi sai ya je wajen likitoci to akan faɗa mishi inya kamu da wani abun cuta kenan wato shima yana hana mutun ta rashin jin daɗi a rayuwan shi da walwala da ƙunci wani shi kuma a'a rashi ne ya rasa wani nashi shima ya kan sashi damuwa kamar misali iyaye ko ƴan uwa abokan arziki shi damuwanan nan yana zuwa ma mutane kala-kala haka kuma farin ciki bawa yabkan kasance da shi shi wannan hoto mai magana yana yin mana bayani ne game da rayuwar ɗan adam

Wannan hoto mai magana yana yi mana bayani ne game da rayuwan ɗan Adam wato rayuwa taƙaitacciya shi rayuwan nan da muke gani taƙaitacciya ne bayi da tsaho ana so mutum ɗan Adam akoda yaushe ya ringa amfani da lokacin shi da daman shi ta hanyar yanda ze yi komai cikin tsari saboda shi rayuwan nan taƙaitacciya ce ana so duk abunda ɗan adam zeyi ya rinƙa tsara shi yana yin shi bawai kawai ya rinƙa tafiya be ma san me yake yi ba shi tunda farko ma idan mutun ya tashi da safe ana so ka zauna kayi nazari kayi dogon tunani mema zaka yishi ne a yau amfani da dama kenan me zaka yishi a yau ka zauna ka tsara duk abubuwan da zaka yi cikin tsari da kuma kiyaye lokaci saboda idan ka tashi maʼana ka riga kasan inda zaka dosa ka riga kasan abunda zaka faɗa mawa ba kawai ka fita ka rasa ma Ina zaka yi to wannan yakan sa mutum ya rinƙa rayuwa bema san ma abunda yake yi ba sannan shi kuma wannan rayuwa taƙaitacciya amfani da daman nan yana da matuƙar mahinmanci ta hanyar abubuwa kala daban-daban inka samu daman ka kayi amfani da shi ka kiyaye shi saboda shi rayuwan nan bata da tabbas ana sone duk wani abu da kake yi ka kiyaye shi kasan me kake yi ka kiyaye lokacin ka sannan shi wannan rayuwa indai kana yin haka duk wani abu kana taƙaita shi kana tunanin shi kana zurfin tunani to duk abunda kake yi zaka ga kana cinma burin ka saboda zaman da kayi kake tunani kake taƙaita rayuwar ka zaka samu cinma burinka da kuma biyan buƙata wannan yana mana bayani ne game da taƙaitacciyar rayuwa na ɗan Adam